photo namoni awa, namoni eza sapato mibale ya basi ba lataka, sapato oyo namoni eza ya kitoko.

photo namoni awa na moni bana ba fandi na ndaku bazo lia bazo tala television

photo namoni awa namoni ndako pembeni na ndako oyo namoni balabala namoni na mutu moko azo tambola na balabala oyo

foto namoni awa namoni eza biloko ya koliya biloko oyo namoni eza ba salade nde foto namoni awa.

photo namoni awa namoni eza biloko ya koliya.

photo na moni awa eza ba fruit misatu ba fruit oyo eza avocat

Na moni mibali mibale batelemi ba beti ndembo.

oyo namoni liboso nangayi eza sapato ya kolata ba mibali mingi balingaka kolata sapato oyo po ba pema na makolo soki olati yango ezalaka kitoko.

photo na moni awa na moni sapato mibale ya basi ba lataka sapato oyo na moni eza ya kitoko

photo namoni awa, namoni eza sapatu mibale, ya mobali balataka ya kitoko

foto namoni awa namoni basi na mibali bafandi na kelasi.

Awa na moni balabala minene na mituka, na liboso ndako ya etage.

photo namoni awa namoni eza lipapa ya basi balataka namoni eza ya langi ya jaune ya kitoko

photo namoni awa namoni eza ba chenettte ya lolata na kingo ya basi ba chenette namoni awa eza ya kitoko.

photo namoni awa namoni balabala munene katikati na balabala oyo namoni pikipiki ya trois pneux na moni na mutuka ya voiture

photo namoni awa , namoni eza photo yaba fruits , fruit namoni eza annana na mango

photo na moni awa na moni balabala munene balabala oyo na moni mituka mibale pembeni oyo na moni batu bazo tambola

namoni photo ya bilei ya kolia, bilei oyo namoni mbisi ya mayi, namoni pondu, namoni na pondu

Foto namoni awa eza bileyi yakoliya, namoni fufu, namoni namususni, namoni na pondu na oignon

Eloko na moni awa, eza papa moko atelemi pembeni ya balabala azo teka masanga ya mboka

photo na moni awa eza ndako munene ya eteges pembeni namoni matit naba fleur

photo na moni awa, na moni eza biloko yako lia biloko oyo na moni eza pondu na fufu

Photo namoni Awa. Mobali Moko atelemi pembeni na balabala. Alati bien.

namoni sapato moko ya mibali ba lataka, sapato oyo namoni eza ya kitoko

photo namoni awa namoni bilenge basi misatu pembeni namoni mobali moko batelemi

Photo namoni awa, namoni sapato mibale ya mibali balataka namoni eza sapato ya kitoko

photo na moni awa na moni basi misatu ba telemi ba lati bien moko na moni azo seka

foto namoni awa ,namoni eza sapato ya basi balataka ya kitoko.